Onkoshi onkiintu ya lala ya taalela kefano.

Omunafaalama ota tekula okandjambana te kape omahini ta longitha endami.

Ehwiyu etokele komutse, eluudhe kombunda, olya londa koongodhi dholusheno.

Iikwamawawa tayi li ota pu monika nee ngaashi ekalakuni, oondjuhwa nosho woo oombaka.

Aaniilonga yomehangano lyuunamampya nuuniimina otaya opaleke oongala. Omu na ishewe gumwe ngoka ta opaleke ofulula.

Mokashama otamu monika oosino ,uumenye noshowo omapumba giinamwenyo yilwe. Uumenye otawu Napa omanga oosino odha mwena ashike.

Shimbungu okwa thikama pomwiidhi mpoka ta pu adhika uumanya uushona.

Ekalakuni oli li molugumbo lonete moka muna nomeya, moka hali nu uuna lyasa enota.

Oonkambe dhi li mbali otadhi kondjo, omanga oonkwawo ishewe dhi li mbali odhi ipyakidhila nokunapa omwiidhi.

Iimeno iishona mbyoka hayi mono omeya okuziilila mominino ndhoka hadhi ipatulula dhodhene shi ikwatelela konkalo yombepo.